Tena mahakivy ny fitohanan'ny fifamohivohizana eto Antananarivo kanefa dia tsy maintsy milahatra foana isaky izay hamonjy fodiana, mba hanenjika an'ireo fiarakodia na dia efa reraka tahaka ny inona ary.

Latabatra sy fanasana tanana voasikotra ary voarafitra tsara manome endrika amam-bika ny tokantrano ary ihany koa indrindra indrindra eny an-jaridaina.